Kunyazi zvikoro zvepashi-pashi zvevana vasati vokona kureketa, zvinodiwavo kuti zvinge zvakarongedzwa zveioneka kuti vana vafarire nepokugara vave nepo nepekunyorera nepakatasanuka kuti vakwanise kutamba.

Kunyazi vantu vanobara vasina mari, tinokurudzira kuti wese wabara ngaaendese mwana kuchikora achiri mwana mudodori kuti iye azosarawo achiita mabasa epambatso mwana achiaradza ari kwaanenge ari.

Vanaa vadodori vasati voende kuchikoro vanosise kugadzirirwe ndau dzavo dzekuende kotandara ngekutamba nevamweni kuti vakure vakachangamuka vasingazochemi kana vatanga kuzoende kuchikora chepashi.

Vana vasati voende kuzvikora vanokurudzirwa kuvakirwawo zvikora zvavo zvekuenda kootamba nekunoimba veiaraidza kuti ndxondo dzavo dzikure dzakanaka.

Zvikora zvepashi zvinofanirwa kuendeswa mwana weshe eindofunda pachena eipuwa zvekushandisa ikweyo ngekuti vanthu varikutambudzika kuendesa vana vavo asi iri kodzero yemwana kufunda .

Kuzvikora zvepshi kutokurudzirwawo kuti kuitwewo fundo yekuti vana vaite mabasa amaoko kuitira kuti pavanoenda kuzvikoro zvepadera vange vaneruzivo yezvavanenge votoda kuite ngendaramo yavo.

Zvikora zvepashi zvinofanirwawo kufundisawo vana mabasa emaoko kuitira kuti oendawo kuchikora chepadera anenge ane ruzivo rezvinoda kuitwa nebasa razo sarudza aenda pachikora chepadera.

Zvidzidzo zvepashi zvefana zvinokurudzirwa kuti zvive zvinodzidzisawo vana veitamba kwete kungova fundisa veifundisa vana vanozoremba vozoramba kuenda kuchikora.

Zvikora zvepashi ngazvive zvinonzi vanhuu ngavauye vafunde mahala pasina muduso, kuitire kuti pasava neunosara munharaunda eichemachema kuti handina kuzofunda vabereki vanga vasina mare.

Vana vadodori vanoenda kuzvidzidzo zvavo zvepashi vanofanirwa kuvanozopuvevo chikafu kuchikora kuti vaone kurya. Ngekuti vamweni vanouya vanenzara vanozorambe chikora ngekuona vamweni veirya.

Zvikora zvepashi zvinofanirwa kuvandudzwa mavakiro azvinoita kuti vana vanoende kuzvikora vasapinde panjodzi dzekukuvara kana kutsikwa ngemovha. Dzinofanirwa kukomberedzwa zvikora zvepashi.

Vana vanofunda zvifundo zvepashi vazhinjitu vanofunda ngekuona tinokurudzira kuti mumazvikoro vadzidzisi vafundiswe nekupuwa zviro zvekunyora kuti vakwanise kunamire pazvidziyo vana vaone kutaiticha.

Muzvikora zvepashi zvinodzidzwa ngewana, zvinofanirwa kuiswa pekugarira kuti vana wawane pokugara pakanaka vachinyora unyoro rwuno oneka wakagara wakasununduka.

Zvidzidzo zvepashi zvevana zvinokurudzirwawo kuti zvive zvine pekugara nepekunyorera kuti vana vave vadzidze vakasintunduka vachinyora unyoro hunoverengeka uye vakagara vasingarwadziwi.

Zvidzidzo zvepashi zvevana, zvinokurudzirwawo kuti zvipe vana chekurya pachikora, nokuti vamweni vanouya vasina chavaka chavanenge varya kubva kumamizi kwavo.

Zvidzidzo zvepashi zvevana zvinokurudzirwawo kuva zvino dzidzisa mabasa emaoko nemabasa esayinzi ekuti mwana atokura eiziya zvachada kuzoita ayenda pazvidzidzo zvepadera

Zvidzidzo zvepashi zvevana vadodori zvino siso kuvandudzwawo kuti vana vakwanise kuende kuchikora vakadakara veyi ndofunda zvinovadakadza zvisinga vachemedzi.

Zvikora zvepashi zvinofundisa vana ngekuona ngekuerenga zvinokurudzirwa kuti vafundisi maticha asaite usimbe anyore zvinyorwa veinamire kumadziro kuitira kuti vana vaverenge.

Zvidzidzo zvepashi zvinofanirwa kuvawo nevadzidzsi vakafunda basa ravo kuita kuti vape vana fundo inozovadetsera pavanoda kuenda kuzvidzidzo zvepamusoro vaende vane ruzivo rwakakwenenzverwa.

Ikodzero yeumwe neumwe mwana wakabarwa kuti aende kuchikoro. Chingava chikoro chepashi, kungazi mai nana baba avane mare vane kodzero yekuende kunozwisisana nemukuru wechikora kuti mwana awane kufunda.

Vana vadodori veshe vanokurudzirwa kuti vaende kuzvikora kana vabva nezera rekuende kuchikora vandofunda nevamwe nekudakara, nekutamba vachigara veikura mundxondo kuti vazova neremangwana rakanaka.

Tinotenda vari kukwanisa kutora dzidzo dzepashi ngesimba veidzipawo pekugara nepekuonera nekuvapa mishina dzechizvino-zvino kuti vakure veidzishandisa zvisazovatyisa kana vainda pazvidzidzo zvepadera.

Vana vechidzidzo dzepashi vanodzidza ngekuwone mifananidzo. Zvinokurudzirwa kuti zvikora, midhuri dzavo vadirowe zviro zvinoyite vana vafunde ngekuwona veyiyerenga.

Zvidzidzo zvepashi zvinofanirwa kuva zvine madziro akanyorwa kuitira kuti vana vadzidze ngekuona kana kuverenga ngekuona zvinofanirwa kuva nevadzidzisi vakadzidzira basa ravo.

Hurumende irikukurudzira muzvikora zvepashi nezvepadera kuti vave vanoshanda nesimba pakurima kuti vawane kuzopawo vana vepachikora zvikafu zvavanokwanisa kurya varipachikora vasati vapetuka kanyi.

Zvikoro zvepashi zvinofanira kuvake midhuri inokwana vana kuti vafundire azvizi kunaka kuti vana vafundire pabanzi pemudhuri ngekutama pekufundira vabereki ngavakurudzirwe vavakire nharaunda dzavo zvikora.

Zvidzidzo zvevana zvepashi zvinokuridzirwa kuvakwa mudhuze ngendaraunda kuti vasahamba mumango wakakura uye zvinokuridzirwa kuti vana vadzidzewo zvinoenderana nezvavanoda kuzoita muupenyu hwavo vakura.

Zvidzidzo zvepadera nepadera-dera zvino kurudzirwa kuti zviwanze zvidzidzo zvemaoko kuitira kuti mwana abva pona apapo pavanofunda, asangogara kanyi eitama mishando. Akwanise kuvhura bhizimusi rake otora vamweni vakasara eiva fundisa mabasa.

Vana vanoende kuzvikora zvepadera zvekusekendari, vavawo neruzivo rwokugadzira zviro zvinoshanda muntaraunda mawo uye zvinozovadetsera kuti vave nesarudzo yavanonoda kuzoita kana vaenda zvidzidzo zvepadera dera.

Kuzvikoro zvepadera vana vanode kuite madhokodheya vanotofundiswawo nemadhokodheya akatofundawo akapedza basa, vanotogome kupuwa nguwa yekutoona dhokodheya achihloya munhu.

Tinokurudzira kuti zvikoro zvepadera zvivewo nemidziyo yekuti vana vashandise vachidzidzira mabasa emawoko kuitira kuti vazoenda kudera vasanokaruka voona mishina dzakadarodzo

Akiti vana vedu ngavaendeswe kuzvikora kunoita zvidzidzo zvepadera dera zvinovakwanisa kuti vaite madhokodheya kana vakoti vazouya mundaraunda veibetsera kuti zvirwere zviite zvishoma.

Zvikora zvepashi nezvepadera zvinokurudzirwa kuti zvipuwe mabhuku ekuti vana vakwanise kuyerenga nekubhala zvavanenge veyifundiswa ngematicha avo. Zvinokurudzirwa kuti zvipfeke zvigxoko zvakafanana, kuyitira kuti vana vasatarisirana pashi.

Zvikora zvedu zvepadera ngazvivewo nemidziyo yekuti vana vakwanise kushandisa veishandira nemaoko awo vatobuda nechiro chaanenge agadzira chinomukwanise kuti awane mare ndaramo yake iyende mberi.

Dzidzo dzepadera dzinosiso kuumboise vana kuti vambonoona dzimweni ndaudzekufarira veiite kuti vambopambanuka muzvidzidzo zvavanenga veidzidza nekuti vaonewo manakire akaite nyika.

Zvidzidzo zvepadera nezvepadera-dera zvinoshandisa michina yakasiyana-siyana. Vana vanoenda kofunda ngavafundiswe kuti vangazvishandisa sei zveibetsera hurumende yedu yenyika yeshe.

Muzvikora munofanirwa kuiswa zvekugara zvinoenderana nemazera avo. Muzvikora zvidoodori vana vanofanirwa kugara pazvihlayo zvidoodoriwo. Muzvidzidzo zvepamusoro vana vogara pazvihlayo zvinoonekera kuti zvavazvepadera.

Dzidzo dzepadera nedzepadera dera dzinosisa kushandisa dzumwe michina dzoita kuti vana vobva ipapo vange veigona kutenga mishina veizogona kuzvishandira nekupa vamweni mabasa.

Zvidzidzo zvepadera handi zveudhokodheya kana zveuticha zvinofundweyo. Vamweni vanofunda zvekudhirowa vamweni veifunda mabasa emaoko akasiyana siyana.

Zvidzidzo zvepadera nepaderera-dera zvinofanirwa kudzidzisa vana zvidzidzo zvemawoko. kuitira kuti vasava nemukhuba wekuda kuzobve kuzvikora voda kushandisa vamweni asi kuti vatotanga mabasa vona.

Zvidzidzo zvemasekondari, zvakanaka yaamho, zvinokurudzirwa kuva nematicha anotaticha, akabva kunofundire mushando wavo wepamusoro-soro ,kuti ape vana dzidzo yemhando yepamusoro.

Zvidzidzo zvepadera zvekusekendari zvinosise kuti vana vaende vasingabvise mare, ngekuti kune vasingachaendi kuchikoro ngekutame mare yekundofunda. Ngaive fundo yemahala kumuntu weshe.

Vadzidzi vanodzidza zvidzidzo zvepadera vanofanikwa kumbounganidzwa veibhuirwa ngezveupenyu kana ngezvemabasa anovanikwa munyika yavo. Vachibhuirwa ngefundo dzavangatora kuti vavane basa ravanoda kuzoita ramangwana ravo.

Zvidzidzo zvepadera zvinofanirwa kuva zvinotora vana veshe, zvisingatarisi kuti mwana uyu unobve pari unoda kuita nezvei. Ngazvive zvidzidzo zvinopa zveshe zvinodiwa zvemaoko, zvekushandise ndxondo kuti, nharaunda yedu ive nevantu vakasiyana-siyana, vanoita mabasa avo.

zvikora zvepadera zvinofanirwa kuvamuberere nemunogara vanthu muntharaunda mavo zvisaita kuti vana vahambe mumango wakareba veienda kundofunda ngekuti zvakawanda zvinosanganiwa nazvo pakuhamba mwana eienda kunofunda.

Zvikora zvedu zvepadera zvinotorwa ngevana ngazvive zvonova zvinovafundisawo nezveupenyu hwavo kuti vakure vakadzibata kuitira kuti dzidzo yavo nezvanenge vashandira vagara upenyu vane utano .

Muzvidzidzo zvepadera vana vanofanirwa kumbopuwawo mukuwo wekutaridza zvipo zvavo zvavanazvo zvingave zvekuemba , zvekutamba kana kujaivha mimanzi kana kuemba kwemene .

Ikodzero yemwana umwe noumwe wakabarwa namai nababa, vanoshaya vanowana, kuti ave nechidxoko chinodiwa pachikora paanoenda kuti zvisakomba upfumi nehurombo.

Zvidzidzo zvepadera zvesekendari zvino kurudzirwawo kudzidzisa vana kuti vakwanise kuva neutano hwavo vachishandisa kutamba, kujamba-jamba, kurumba-rumba ngekuemba. Zvinopa utano kuvana, njere dzavo dzeisundunuka, vasingangoiti zvechikora chete.

Zvidzidzo zvepadera zvinofanirwe kundwa nemwana weshe ungava muntombi ungava jaha vanekodzero yekuenda kofunda kuti ranwnagwana ravo rizova rakajeka .

Vana vano dzidza kuzvikora zvepa dera vano fanirwe kupuwa mukana weku pinda mune mabhuku vei tora bhuku rava noda vei taticha apo pa vanenge vasina mudzidzisi wavo.

Zvidzidzo zvevana zvepadera , zvino kurudzirwawo kuvaka mhatso yekuerengera, yekuti mwana unoenda kotsvake bhuku rake, ozvigarira, ozviverengera panguwa yake yaanenge asinga tatichwi ngemudzidzisi.

Zvidzidzo zvepa dera zvinoita kuti mwana nqxondo dzake dzivhurike, afungewo nera mangwana rake kuti uchada kuzovei. Vana vane kodzero yekumbo sangana vei reketerwa navo nevanoziva nezve dzidzo.

Vana vechikora chepadera vanosiso kupota veidzidziswa nezvemabasa anowanikwa munyika mavo. Uye kuti zvidzidzo zvavanofanirwa kutora ndezvipi kuti vakwanise kuzova vantu vanofunda zviro zvavanoda kuzoita ramangwana.

Tinobonga hurumende nekuvaka zvikora zvakawanda kuti vana vakwanise kuenda kudzidzo dzepadera vabva padzidzo dzepashi. Tinokurudzira vabereki kuti vakwanise kutsigira chirongwa chehurumende chekuti mwana weshe awane kudzidza.

Muzvikora zvepadera vana vandodzidza zvifundo zvakasiyana siyana zvinosanganisira kuite zvibalo .Zvibalo zvinovarodza pfungwa kuti vakwanise kuva vantu vanozoita mabasa akafanana nekuita mataticha nemadhokoteya.

Hurumende inosise kuvaka zvikora zvepadera zvakati wandei kuitira kuti vana vawane kufunda vakasununguka vasina kuwanda pachikora chimwe kana kuti vanhu vovhura zvikora zvavo zvinodhurira vabereki.

Kuzvikora kwedu vana vari kufundiswa ngezvekudzidza zvintu zvemasainzi zvinova kuti vazove madhokodhera kana mainjiniya anokwanisa kuzotirapa nekudetsera ntaraunda nenyika kuti ibudirire. Zvidzidzo izvi zvakanakira mwana weshe, mwana weshe ngaapuwe mukana wekundofunda.

Zvidzidzo zvepadera zvinodzidzwa nevana kuti vakwanise kuvawo vanokwanisa kusona, kugadzira mabhenji nekuita mabasa akasiyana-siyana.

Zvikora zvepadera zvepasekendari zvinofanirwa kudzidzisawo mabasa emaoko nekuunza vanorova bembera kuti zvidzidzo zvakadai zvinokupa basa rakadai kuitira kuti pavanozofunda vaende kuzvifundo zvepadera vachiziva zvidzidzo zvinodiweyo.

Ikodzero yemuntu weshe kuti awane dzidzo yepadera , vana vanosiso kuendeswe kuchikoro , fanofunda zvavanoshuvira nenguva yavo

Zvidzidzo zvesekondari zvinokurudzirwa kuti zviitewo vana kuti vakwanise kuita mabasa epa maoko uye vadzidze zvinozvaita kuti vadzidetsere vasatsvaka mushando kumweni vave vantu vanokwanisa kuzvishandira vaite mari.

Kuzvidzidzo zvepadera zvemasekendari kunodzidziswawo ngezvekufa kwaJeso nezvebhaibheri. Vana vanofundiswa nezvaMwari mukati mendaramo yavanenge veidzidza varipachikora. Vanodzidziswa nezvekunamata musikavantu.

Vadzidzi vekuzvikora zvepadera vanosungirwawo kuenda kunotamba mitambo dzemabhora vachisimbise muviri yavo semitombo yekuti mabhonzo arambe akagwinya vari vana vadoodori.

Zvidzidzo zvevana vechikora vanenge vaapadanho repasekendari, vanofanirwa kukurudzirwa ngekugara vakahlangana vachiudzwa zvinoitika muupenyu hwavo, kana vakasatora dzidzo nesimba.

Muzvidzidzo zvepadera vana vanokurudzirwa kundotamba mitambo dzavanoita dzemaoko kana dzemakumbo. Ngekuti vamweni vane zvipo zvavo zvinozovaite kuti vawane mare vabve muzvi zvepadera.

Zvidzidzo zvepadera zvinofanirwa kumbounganidza vana vechikora veimbotaura zvisinei nechikora asi zvine chokuita nendaramo yavo, Uye nekuvaunzira vanhu vanovataurira kuti basa iri rinoda muntu anenge akafunda zvifundo zviri.

Zvidzidzo zvesekondari zvinosisirwo kuakwa padhuze-dhuze nenharaunda kuti vana vasahamba mumango wakawanda maningi nekuti zvakawanda zvinowanikwa mukuhamba hamba vana veienda kuchikora chinenge chiri kuretu.

Zvikora zvidzidzo zvepadera zvinoshandiswa kuvakirwa mundaraunda kuti vana vasahamba mundaraunda mumango wakareba vachida kuenda kuchikora vana sikana vanosangana nematambudziko akawanda munzvimbo mekuenda kuzvikora.

Ikodzero yemwana wega wega anenge abudirira muzvidzidzo zvake zvepadera kuti avavarirewo kuendawo kuzvidzidzo zvepadera dera anokwanisa kudzidza basa ranoda kuzoita ringava reudhokodheya.

Zvidzidzo zvepadera dera zvinoendwa neana vanenge vakunda muzvidzidzo zve sekendari zvinokurudzirwa kuti zviakiwewo kudzintaraunda dziripedyo nekuti dziwandewo kuti dzisazo dhurire vabereki vanoda kuendesa vana vavo muzvidzidzo zvepadera.

Vana vedu Vanoenda kuzvikora zvepadera dera vanondo shungurudzika neku ndonogara mumamizi evantu zvinokurudzirwa kuti dei zvikora zvepadera dera zvavakirwawo mudhuze memavanogara vashande veibva kumamizi kwavo.

Zvidzidzo zvepadera dera zvinondwa ngevana vapedza sekondari zvidzidzo zvino zovadzidzisa zvine unyanzvi vachishandisa nxondo dzavo kana kushandisa maoko avo kuti vafunde vazouya kuzodetsera nyika yavo.

Zvidzidzo zvepadera zvemayunivhesiti, zvakanaka maningi. Vana vanonondofunda, veifundawo nezveupenyu, nekufundira kugarisana nevamwe muntaraunda, uye veizofunda mabasa anozovape mare.

Zvikora zvikora zvepadera-dera zvinofundisa vana mabasa emaoko, uye mabasa ekuva madhokodheya. Zvinofanirwa kuva zvinopuwe mare ngehurumende, kuti zviwane kudetsera avo vanenge vachitama, asi vane njere dzavo.

Zvikoro zvepadera dera zvinonzi maunivhesiti zvinokurudzirwa kuti zvinge zvine pekudzidzira pakahlamburika Pekuti vana vange vane ruzivo repamusoro soro kuti vobveyo vazive zvavanga akwanise kuita pamabasa awo.

Zvikora zvepadera-dera zvinosiso kuti vana vaendeyo vanofundira mabasa emaoko ngekufundira kuvandudza kuti tivewo tinokwanise kugadzire mitombo dzedu tenga munyika mwedu muno.

Zvidzidzo zvepadera dera zvinofanirwe kuitwa kuti zvidzasirwe mare dzawo kuitira kuti vamwe vana veshe vanobve kumburi dzakasarira vahanire mibhadharo yakhona.

Zvifundo zvepadera zvinofanirwa kuva zvichihanirwa ngemuntu weshe pasina muduso wakawanda maningi, hurumende inofanirwa kudetseredza kuti mwana weshe akunda muzvidzidzo zvake zvepadera achida kuenda kuzvidzidzo zvepadera-dera akwanise kuwana mukana.

Zvidzidzo zvepadera zvinosisa kuakirwa mundaraunda mune vana vadodori kuti vazovawo neshungu vaona kunaka kwezvidzidzo zvinenge zvichiitwa nevamweni vana mundaraunda mwavo.

Zvidzidzo zvepadera zvinosisowo kuvaka mizi dzekuti vana vafunde veigara oona apapo vakawanda murumu rimwe pane kuti mwana aende kubanze anozvitsvakira pokugara zvine njodzo huru kuti mwana agre ariega.

Kuzvidzidzidzo zvepadera dera ndiko kunobva zvakawanda wanda, ndiko kunofundiswa vana kugadzira mitombo kana kufundiswa zviro zvinonoshanda muzvibhedhlera medu, vana vachikwanisa kufundiswa zviro zvepadera dera.

Zvifundo zvepadera dera zvinofundisa vana kuti vakwanise kuwana ruzivo rokunasirawo mitombo inodetsera nyika dzive nemutengo uripashi.

Ishuwiro yehurumende kuti mundau nendau muvewo nechikora chepadera-dera chinova chinoshanda cheikurudzira mabasa amaoko, kuti mwana abve kuchikora iyoyo akudzishandira.

Zvidzidzo zvepadera zvinofanira kuakirwa peshe peshe kuti zviwanikwe nyore nevana vanenge vafunda vasanesèka ngekutsvake nzvimbo dzirikuretu mendaraunda dzavakabarwa.

Fundo dzepadera dera dzinombotofundisawo vana kuti vakwanise kushandisa zvipo zvavo zvavanenge vanazvo adzingofundisi vantu kuti vaite madhokodheya uye madhokodheya anokwanisa kupuwa mukana wokushandisa zvipo zvavo.

Zvidzidzo zvepadera-dera, zvekumayunivhesiti zvinokurudzirwa kuti mwana veshe aende anofundireyo pasina kusarudza kuti une mare ere kana kuti haana. Zvichishandiswa ruzivo rwake vanazvo nenjere.

Zvitoro zvepadera-dera zvatinoti mayunivhesiti, zvinokurudzirwa kuti zvivakwewo muntaraunda dziri padhuze nevantu, kuti zvisava zvinozovadhurira pakuende kuchikora.

Kuzvikora zvepadera dera akungodzidziswi zvemabhuku chete kunotodzidziswa ngemichina dzavachazosangana nadzo kana voenda kumabasa kwavanenge vasarudza kuita vana vanokurudzirwa kuti vaende kuzvikora zvedera dera.